aw i go take loose weight sharp sharp number way to lose weight sharp sharp na to reduce or restrict wetin oyibo dey call callorise yu need to reduce and restrict di callorise wey yu dey take in per day and also yu need to involve for exercise yu need to dey go for exercise dey dey swim ride bysicle just stroll out oustside di environment make sure sey you dey do one or two exercise evriday and di third way to re um reduce weigt sharp sharp na to do wetin oyibo dey call fasting dis one na period of fasting wey e bi sey yu go restrict food or yu go restrict what callorise and also yu need to dey take proteiin shake protein bag dis one na dey food wey e contain protein some like leaf and all dat naw wetin bi di easiest way to loose weight di easiest way to loose weight na to go buy dis eh weighing machine wey bi sey yu go dey weigh yorself evritime bicos pipol wey dey weigh theirself evritime and evriday dem dey easily dey loose weight so make sure sey yu go buy dis um weighing machine wey yu go take dey check weight evritime anoda um method to take dey loose weight na to dey do exercise just dey do exercise if na running if na jumping if na to dey ride bysicle if na to just dey um like move around swimming just make sure sey you dey do exercise and anoda way also na to dey sleep try make yu dey sleep well well bekor pipol wey dey sleep at least sleep veri well dey sleep well well dey get enough sleep ko pipol wey e dey sleep well well dem dey easily loose weight naw which food dey veri good to loose weige one of di food wey dey veri good to loose weight na to dey eat fruit fruit and vegetable like anpple like veg um vegetable like any type of vegetable like banana just try dey eat enough of fruit and vegetable also try make yu dey take in like um nean protein frish fish and all dat all dis food wey involve nean protein just dey take um take dem of ten yu go see am sey yu go loose weige sharpily yu no go even waste time so all dis tins na wetin wey bi sey yu go dey do am evri time and also make yu dey try even dey drink water wey oyibo dey call stay hydrated dey drink water of ten just dey try dey drink water all dis method na wetin bi sey once yu follow am yu go loose weigh

yes today I go dey tell una about emergency safety. We get differen type of emergency and I go dey explain about how to teach our pikin about emergency safety. Number one, know how to call di number nine wan wan for any type of emergency. Two, e good mek you know your parents or person wey you dey stay with deir phone number. Three, e good mek you know deir home address where de dey stay Incase of any form of emergency. Four, e good mek you also know where your family for dey met di particular place where you family for dey met Incase of any form of emergency so dat you go know how you go tek find dem anytime any day. So dis emergency na very good thing wey you need to know becos emergency fit happen for anytime any day. So dose point wen I just stage na di few point wey you go need to know for any form of emergency becos dey no dey plan for emergency, e dey come anytime any day so e good mek person know di type of emergency and know how to prepare and plan for emergency situation so dat when e come you know how you go tek respond as pikin. So just follow dose tips wey I state and you go see sey you go come out from emergency. Good job you. Thank you very much. Alright.\

Yes I go tell una how de tek dey treat cold. Now wen you wan treat cold first of all you go try mek you dey get plenty sleep at least let your sleep beeight to ten hours of sleep per night and also mek you dey rest ell well, de try mek you dey rest well well during di day, and also mek you try to dey practices relaxation method, try meditate even deep breathing or you fit use or try any exercise wey dey reduce stress. Anoda thing wey yu go dey do b sey mek you dey drink plenty water and mek you no dey drink wey oyibo dey call caffeinated drink. Drink wey e get caffine e good mekk you reduce am and mek you still avoid energy drinking and mek you still avoid soda drink because all dis wans no good at al at all. And mek you dey try dey stay warm everytime. And also wetin you go still dey do, wen you dey try dey use wetin oyibo dey call omidifier, add moisture to dat so dat e go reduce conjestion and mek you dey apply conjeswarm compressed to your face or forehead so dat e go loosing wetin oyibo dey call mocus and also mek you try dey eat good nutrient, food wen e rich for good nutrient even one grain and leave protein all dis things dey very good well well oh. And mek you still dey eat complement like vitamin c, zinc, wetin oyibo dey call probiotics so dat e go fit reduce and reduce wey be sey e go increase your immune function and mek you still dey try to practices good hygen wash your hand. Anytime you wan dey play with am, wash your hand frequently and dwen you try dey avoid close contact with any pipu wen e get weak immue systemcausue all dis things nor good at all at all. And also wetin I go still try di last thing mey you alow your bodi to heal, but if you see am sey di sytom don continue, mek you try see an y doctor so dat de go advice you on weti you go do.

yes una welcome oh today, awan nack una anoda very good stori dis evening. and di stori topic wen i wan dey tell una dis evening na aw to treat cut and greses abat first aid traning, how we go fit tek help to treat cut and greases. mek una no forget sey cut na any shlight injury wen e for tek dey affect di sams etin with greases greases na any shilght injusry wey e dey affecth di skin. now i wan tel una how how una fit tek treat dis cut and gruises and number wan tin na to apply try to apply very small pressure like small force and wen you go dey do am apply dis prssure, you go use clean cloth or bandage for few minutes. just try mek you apply small presure and mek sure sey you use clean cloth and bandage for just few minutes dat is for small time and also you go rainse di injury try mek you rainse di injury, wen yo rinse di injury, you go kon use clean cloth to clean and dry. da clean and dry na to prevent or to reduce any form of wetin oyinbo dey call infecsion. wen you don do am den you go also try use en strera dressing stera mean eh very clean an neat dressing just try mek you use am den if meybe you dey worried about ifection na hin oyibo dey call if you dey worried den mek di pesin go try mek e find pesin wen e dey ito medical field mek e for advice am. you go try to seek medical what advice and i believe sey dis tin go solve di problem. una doh o thank you.

I wan talk about how to treat fever Now e get early stage to take know the symptoms wey person they get, if the person gets fiver. Now, the first early symptom be sey, the person go get temperature wey e high well well, wey e dey above thirty seven degree Celsius and the person go still get skin wey they pail, he skin go dey pail like go get one kind color and e go feel, the person go dey cold, catarrh. all dose ones now early sign. Den later in the day, some symptoms wey e go they show include,, the person go dey sweat, e body go dey hot, e go get headache, and general body pain. If dis kind thing happen, e go good may you give dem cold drink make dem for drink or paracetamol, but no give the person aspirin oh, if e dey less than sixteen years. Now, wetin you need to do, you need to call the doctor for medical advice, and check if the temperature dey above thirty nine degree Celsius, so dat may you for call doctor or NHS advice line, so that they go advice you, or if you see say the condition worse well well, e dey critical, you fit call for ambulance be prepare for seizure if na children. No forget oh. try to remember, check their temperature, with wetin oyinbo dey call thermometer. Keep dem cool,, give dem plenty of cold drink, check whether the temperature dey above thirty nine degree celsius, so dat may you for seek medical advice. Den if the condition worse, try to call ambulance, no forget.

Emergency center wey dey help to save human life, emergency for English na wetin need quick action while shelter, shelter na where pipu dey stay. Emergency shelter wen I dey talk sso di tempereture for inside e dey warm more dan outside, e dey maybe fifteen degree celcius to about eighteen degree celcius. Now you go se am so wetin oyibo dey call thermal insulation, e dey maintain heat with bodi warm and also dis shelter wen I dey talk so, de don use am for homeless pipu about twelve thousand night like far far time ago befor now. Now for homeless pipu wen e be sey de nor get home, de nor fit dey sleep for shelter, so di best place for dem na where opyibo dey call secluded location so de dey mainly use dis emergency shelter wen cold dey during cold period and e nor dey hard for dem to fix am within seconds de don already fix am, for spring, de dey collect am, de go disinfect am so dat mey anything nor enter all dis vector nor enter and de go stone am withing di next shelter so dt men for dey well. Now dis emergency shelter wen I dey talk so, e dey exist for two sides, de dey get wetin de dey call di single and di double wen e dey for married pipu wen oyinbo dey call couple. Now dis emergency shelter so de dey supoly am to wetin de dey call charity and maybe local or authority those pipu wen e be sey de nor get any help, de nor get where de wan go and e go give dem mek dem carry so dat de fit use am because dis emergency center so, e get different benefit, nuber wan, e dey good for safety o, e dey protect pipu from any weda condition and even harm and also na access to resources maybe like food water and healthy facility. And also e dey very good o, especially for maybe save and warm place to just keepo warm for you to sleep and if you be sey you need medical at ten tion, den getpipu wen go give you basic medical at ten tion so dat any time any day den get pipu wey go know wen you wan fall sick o, and e get connection to community resources like maybe their need anything wey you want so dis emergency shelter, e dey very very good and e dey easy to fix.

Yes, I wan tell huna about important things to know before giving birth, how to prepare for labor and since six things wey every mother needs to do. Number one, they need to consult wetin oyinbo dey call obstetrician. Obstetrician na doctors wey dey take care of women wey e pregnant, wey wan still give birth. So if you suspect sey you dey pregnant, you need to book an appointment with obstetrician so dat they go take care of you. And when you dey come, you need to know your family history, your medication, your menstrual and medical history, very important Then number two, you need to go for tests and check up. Try know the appointment, book appointment with obstetrician so dat e go fit monitor the health of you and your what? Your unborn baby. And number three, always at ten d an ten atal class. An ten atal class na very good class for pregnant women, especially during their second tri erm trimester. Den number four, yeah, now wetin you need to know, dat an ten atal class dem go teach you many things about breastfeeding tips and techniques, maternal nutrition, breath er breathing techniques for for labor, realization tips, how to mentally prepare yourself when your baby they come, and how to take care for your new born baby. All dese things na wetin dem go teach you for an ten atal class. And number four, you need to join your maternity tour. You fit book maternity tour for different, maybe for erm for maternity ward, delivery suit, and all dat. Den number five you need to know when to go the hospital and wetin you go bring along. All these things na wetin the obstetrician go let you know. And also to know the sign, wey you go need to see to take know sey you don dey near labor. For example, we we get contraction, vaginal bleeding, water breaking, in ten se back pain. All dese ones na signs wey you go know sey yes, you don dey near your delivery period. Now, wetin you need to bring along to the hospital na? Hospital documents, marriage certificate, passport, hospital bag, then birth partner. You need to keep all these things for your bag when you go carry along. Den the last but not the least, practice self-care. Make sure sey you dey rest well well, and if you see any, if you seek any help, you talk to somebody may they forgive you guidance and care, especially obstetrician. You need to eat good food, exercise yourself, and stay cool with your partner. Any question you get, cos pregnancy na very good journey. E good make you enjoy am. Always make sure sey you dey consult with your obstetrician any time, any day. Thank you.

Yes, today I dey bring huna another important story for pidgin English. I wan talk about in-home health assessment. All the different meaning of in-home health assessment and the different way wey e take good for us, wey oyinbo dey call advantages. Now, in-home health assessment e means less time for doctor office. Less time wey you go dey worry yourself about how you wan take transport yourself go doctor office. And e mean more time with the doctor for the comfort of your house and no money go join They get so many benefits wey dis thing they give, so, so many. Now, number one be sey, e dey give you time to dey ask doctor question wey you, any question wey you want. And the doctor go still ask about your health and manage your health very well. Now, during any visit, the nurse go review your medication and health history They go get time take review medication and health history and they go fit still conduct physical exam and tell you about your current health er challenges. It's also about your convenience, your comfort of your house. You no dey go anywhere, na house dem dey come meet you. So many person get many things wey they wan do like er different different things wey dem they do. So, because of this now, dem go do am, at ten d to dem at the comfort of their house As no, no, no, no problem go really dey inside because doctor go just come come meet you, handle everything wey you need. E go even make, e go even make health care dey very easy for you. Now, the result of your erm home assessment, your doctor go let you know so dat dem fit manage am together with you and any recommendation wey dem get to take improve your health. E go also help your doctor take plan and coordinate your care very well and keep every of your health record up to date. Now, you fit think of dis search so dat you too go fit learn from am because you no need any worry, you no need any any problem at all. The service go also keep your health very okay and save and save you both time and money because you no need to spend. Evem at the some person self dey book erm convenient night and weekend appointment. It depend on the one wey you book so dat e go fit save time and energy for you Some people dey even offer flexible time, so e be sey anytime when you need dem, they go come meet you for your house. So, e dey very good well well. Make huna try follow am.

Now, dis one na one of the ways wey be sey you go react wen nose dey bleed. Nomba one be sey you go tell the peson make e sit down. If the peson sit down, tell am sey make e raise the head up so dat make the blood no enter hin hin mouth or any other part. Then wen the peson don do am, dis one go prevent the blood from flowing down the back of the throat. Then the next tin wey you go do be sey you go wipe the nose with use very clean cloth or towel or even tissue take make sure sey you clean the nose. Then you go hold the nostriy and monitor am. Dis one na mean sey use the thumb an wetin oyinbo dey call index finger to pinch the soft part for the nose up. Then you go apply gentle presure maybe for ten to yeah for five to ten minutes. After dat one, then you go avoid to blow the nose or to bend am becos dis one fit even cause the blood clot an e fit even restart bleeding. Then make you make sure sey you raise the head of the peson up just a little bit so dat the blood no go flow to the nose. Then you go apply wetin the oyinbo dey call um one um nasal decongestant to help reduce swelling an e go even stop bleeding. Make you avoid to de dey pick or rub the nose. Dis one sef, e fit even cause catarrh an e go restart bleeding. But if you see am sey dis condition e don pass be careful oh, water don pass garri, wetin you need to do be sey you go take the peson go hospital so dat dey go treat dis peson an dey go fit go fit monitor dis peson, becos dis nose bleed, e fit lead to another tin oh especially wen dey no manage am well That is why you need to apply the first aid. Then after then, you go juz go give doctor. Then if e be sey the bleeding dey severe as I talk before, make you make sure sey you rush the peson go hospital. Or if the nose bleed maybe na injury na ein cause am, or if you discover sey the peson get bleeding disorder, or maybe e get history of maybe for dia family de get history of dis um nose bleeding issue, make you no waste time oh. Alele, carry the peson go hospital so dat de go treat am well, an take care of the peson very well.

yes, how to respond in case of fire under maybe emergency situation, how you go take respond when fire dey huz. Now, I go dey talk about two scenerio. De first scenario be sey de fire dey outside your huz na dat one now I go first start with. De first thing wey you go do be sey you go alert de fire services, you go call dem for phone just call dem for phone immediately, once you do dat one, de second wey you go follow na to seal off your doors, try seal off your doors with cloth, make sure sey space no dey as you dey seal off your door with cloth, just seal am no no see any space, all those spaces na him you go cover with cloth. Then de third thing wey you go do be sey, you go turn off all de gas head, make sure sey you turn dem off just turn all of dem off, make anyone no dey on. Then de fourth step be sey you go go close to de window so dat make you make yourself visible, make yourself visible so dat those fire service wey you call by de tym dem come, dem go easily see you, then you go open de window, make sure sey you dey visible so dat as dem come, dem go easily see you for anywhere wey you dey and no use any elevator oo when dis thing dey happen, make sure sey if you dey climb, you use de staircase no use de elevator becos de elevator at dis tym go don dey bad and dey go don dey malfunction. Then make I talk about de second scenario, de second scenario be sey you go try to put out de fire, try to put out de fire na him you go just do so dat de fire go stop, try to put out de fire and then still off all de um gas, you go turn dem off all de gas, just make sure sey you turn dem off, no allow anyone de dey on, dis one na de second scenario wey be sey you need to take becos, fire no good at all at all make you make sure sey all through dis process make you stay calm becos if you panic, e go lead to poor decision making, just make sure sey you dey calm and follow your escape plan then make you alert others, tell every other person make dem dey informed. I don tell you before no use elevator then install smoke alarm, maintain um every fire extinguisher wey you get, you go keep de fire extinguisher for de level wey be sey your hand go reach especially for your kitchen.

Yes today I wan talk about um maleria. now, marena malaria na very deadly disease wen dey attack person, wen infected anopheles um female mosquito bite. so for Africa, research don starch you go see am sey di main drugs for now wey e de wen dem discover wey e dey treat malaria, because so many person dey die of malaria every time even W.H.O world health organisation discover sey more dan two hundred and seventy children two hundred and seventy thousand children dey die of malaria every year. so dats why dem come bring in drug wen oyibo dey call koaterm, koaterm na very good drug wey e be sey e dey fit dey dey cure malaria. very very good drug, so dats why to empower community in terms of giving drugs to dey give children wey e dey community, check theirs their their symptom if dey get high temperature, if dey get um head ache, just di symptoms of malaria so dat you fit prevent dem with dis drug wen dem dey call koaterm, so dat e go reduce di number of children wen dey die of dis disease every year. because na dis one bi di main thing wey e make dem dey make research every time, research dey go on every time so dat dem fit empower community with all dis drug stop di killing and know how to to to to reduce am to di lowest level very good.

Yes I bring una another topic dis evening for pidgin English, malaria infection on di raise in Nigeria malaria infection don really dey on di rise in Nigeria, make una no forget sey malaria dey cause by infected female hanopheles mosquito. na im dey cause am oh, with di help of um di plasgmodium parasite. dis platmodium parasite na im dey lead to di main cause of malaria. if you check now now rapid um e get wetin oyibo dey call rapid diagnosting testing, na im dem kon take dey check now for malaria. di testing dey very very cheap e nor dey expensive at all, with dat one alone you go fit check if person get malaria because, you nor need micro scope to take check. you nor need [urn] any micro scope anything at all to take check wetin you just need na di kich. once you get di kich you fit check if person get malaria because dis malaria, e dey cause so many death for Nigeria especially children and um mother. even for Kano recently for october, di world come full with people wen get dis um malaria. so dats why we dem need to treat dis malaria well, dem need to treat am research dey come up every day, especially with dis test wen I talk before rapid diagnosing testing wen dem take dey test malaria without micro scope e dey very very cheap, e nor dey expensive oh make una try am una do oh.

We know sey physical health e dey important, na something we go we dey look well so dat we go dey we dey take care of our self well. but another thing again still dey mportant wey be our mind na im be mental health. wey e dey tell us how to feel, how to our emotion and our thought, na there be our mental health na dat one dey we dey be we dey talk about now. how to take take care of am, some people dey think sey dem nor dey fit take care of dat one well you nor go fit take care of kan dat one nor be so. our mental health dey very important you go fit take care of am, e just be like wen person injure e go still get better. na so mental health still be, wen you dey affected with mental health you fit still get better, if you talk to di right people. some times stress for life dey affect our mental health, e go make us come dey one kin, we nor go dey smart, we nor go dey happy, we go come dey think negative. but sometimes na life can affect person person fit get bad day, anything fit happen, but dat one nor mean sey make e last. e e nor good because e go make us dey very stressful make us dey feel bad anything at all fit happen whether na accident o, anything at all wey e bad e fit affect our mental health. but you go come dey feel some how you even feel dey lonely or sey person lost some body e dey some how person lost e loved ones. so, every body get time to think well we get expert wey e go fit teach you about dis mental health wen e go talk to you go talk to di right person, you fit call able future, na dem go you call dem na free or fit visit their website. able future dash able future able future able dash future dot com UK. so you fit web give tell dem website na free dis one dem get expert you go talk to dem. dem go answer you, and you talk to di right people too you get better.

Sometimes we nor go fit talk wetin dey happen to us, we nor go fit even fit express am with words, but we go come look so worried because our mind nor dey okay e nor dey settled. so but wen we keep an eye for each other, we go fit observe, know sey ah! dis person e nor dey okay o. we fit reach out to am brother, sister, you dey okay so, ah! even with a cup of tea or coffee, ah! di person fit start to dey express himself sey ah! see o see from there di person fit dey relief, fit dey okay. dats why its good to keep an eye for each other, even for working place, because safety na every tin. if your mind no dey safe if you dey your mind dey worried, you nor go fit know wetin dey happen well you go dey see something you go dey look, you go dey look your with your eye your mind nor go fit record wetin you dey see, so dats why e good sey mae our mind dey okay because safety na everything for even for working place for any where we dey for environment because nor just only eye we take dey see, we fit still look with our mind deep, our mind wen our mind dey settled e go interprete ah! dis thing yes e dey okay abi e nor dey okay but wen our mind our mind dey settled we go know wetin dey okay, we go fit differentiate wetin nor dey okay. we go still dey relax. so safety na everything especially for mental health e good make our mental health dey okay, as our body dey okay as we dey take care of our physical health we go take care of our mind. we fit reach out to friend, because some times nor be everything person go fit talk wen we reach out to friend um anything at all di right one, dem go dem go approach us we go dey okay, na im be weitn be everything, dats why safety is everything even in working place, at home, any where you go safety na everything.

To reduce [urn] and all dis diseases, and all dis um shit wen animal dey shit o wen dey cause pollution, for riverine area or for water, wen people dey use to min to reduce di disease di outbreak of disease, so e good make person know di source of wetin cause di pollution, because wen you nor know di source of wetin cause di pollution for di water, you nor go fit know di solution to use tek cure di disease, because dis um shit wen um difrent animal dey shit all dis pollution wen dey call na im dem dey call ficar pollution. so e dey carry many microbial organism, wetin be dis microbial organism, all dis organism wey e nor um bacterial wen no good for body if e come in contact with person e go dey cause many disease, all those things nor good for body all those um microbial um microbial contamination e dey carry some um um microbial activities like um dis bacteria wen dem dey call encholi. so e dey some how e dey bad if e come in contact for person food or person drink am, so dat is why e dey good make we dey keep our river rine area dem clean, our water clean, so dat anything all dis animal dem no go fit shit come pollut, and e come get one scientist wen e come develop one thing wen dem dey call marker, if you put if you use am test di water e go tell you which of di pollution dey cause am whether na siwage oh whether na di one from siwage or na from um ruminant animal, all dis dog shit, cow, whether na from their shit e go fit di marker na one source e go fit mark am e go tell you um wetin dey cause dis pollution, so we by di time you know wetin dey cause di pollution, you go fit know how to treat di water you go fit know di solution, wetin you go do wen di water go dey okay for health, make e nor dey make e nor dey cause sicknesses or diseases again.

Hamilton health care department don bring out one mobile vehicle. wey e go make health care dey accessible for di people. for di community, for di environment there, dis one na make di health system make people for fit access health care, from any where whether from dem neibourhood any where dem dey. asin dem go fit get health care quick. di health care dem make am dey accessible, whether old and young for anybody at all. for di place, dem go fit get anything at all wen dem need, from any health worker. dis one dem provide am through mobile service asin through big moto, wey dem wey e contain health e equipment, wen dem fit use take tret treat people so dem provide like two vehicles for for there, where any body fit come, for neighbourhood e go get um at ten tion from health from health officer dem go fit treat am well, e go be like sey na hospital di person come so dem come make am dey affordable and e still dey affordable asin dey easy, to access for dis um things wey dem new bring come out so for di co for di community na im na im dem try to unveil from Hamilton health care department, make people for fit. afford make people for fit get quick at ten tion from health anything at all regarding health. na im be di thing wey dey happen wey dem try to give di people so dat people go fit access health care from anywhere or from their neighbourhood.

eating healthy especially um with um balance diet wey e contain different food nutrient e dey very very good for body especially for growth for good health and to boost immunity so ah go de talk about the different food nutrient wey yu need to eat wey e de good for body now i go start with carbonhydrate carbonhydrate de provide energy for the body de veri veri good example of carbinhydrate food na fruit vegetabl, whole grain maybe brown rice and all that den protein protein also good for body e de provide energy e still de help us to absorb vitamin example of protein food na all these um Fish fish meat even some egg diary product like milk yougburt legoons all these ones na protein food den we get fat fat also de provide energy e still de help to de absorb vitamins example of fatty food na we get avocado pear we get nut fatty fish all these ones de veri good den we come still get wetin oyibo de call vitamin vitamin de very very good for body we get different type of vitamin vitamin dey good especially for energy production for immne to boost our immune system so that make disease no fit enter our body and we get different type of vitamin the other one wey i go de talk na mineral mineral still de good for body especially for bones for good bone um production example of mineral we get um diary product like milk yoghurt also dey get plant all this ones de very good we also we still get other vitamin other mineral sorry wey e still de good for body well well then make una no forget o water de among water de very good especially for digestion when we eat finish e good make we drink water so dat the food wey we eat go easily digest after digestion e still good for hydration for waste removal den anoda one wey i go still talk about na fibre fibre de very good for heavy digestion and for blood sugar control so make we make sure say we dey eat all these balanced diet wey i talk about in the right proportion make we for make our body for function well

Nutrition for healthy living e dey very good for body. as we dey grow from babi to old age, di kind food wey we dey eat di kind stress wey we dey pass through, weda witin or outside e fit affect our body we fit make us quick old. dat is why e good for wetin we dey eat make we know wetin we dey eat so dat e dey good go get balanced diet, wey e go make us nor quick old, even scientist dem never know wetin dey make us old age so dem dey try to discover wetin we go eat wey e dey well for our body wey e go make us dey okay well. so they are different fruits and different food, e get so many food even e get some food wey go fih control blood sugar; asin e go make you nor go quick get diabetis, e get some food wey e dey lower blood pressure too, so many like dat wey e dey good and di kin of exercise we dey exercise e fit affect us, fit make us dey okay, make us dey active, make us dey a dey agile. so many things like dat, if we dey do better physical excersice, e fit make us nor quick grow old and one thing be sey as person dey grow old na so some kind of risk, e go be like sey person dey on higher risk because of some chronic diseases e go dey come outside due to old age. so dat is why e good to take care of di physical body well, eat better fruit, better food, make person for get balance diet, balance nutrition for di body dat person nor go quick old. dats why so many things like dat, we know how to de food nor go make us even some food nor go make us fat well well, e go still lower some canivat canivascular risk wen like heart disease, e no go make us get heart diseases. so na im make we to take care of our body well well, with good food good nutrition.

Baby wey dey grow for womb need better care e need better tin to take dey grow well for womb, as a pregnant woman e good make person eat well make person eat better food. so dat e go dey healthy, di baby too go dey healthy, like dem di baby now you need calcium, iron, and pholate. to take grow well, but all dis one if e nor dey for food you go buy supplement wey e go give you wey e go make sense, atleast e good make atleast before pregnancy person go dey take previtamin drug wey e go make am dey healthy, and e fit don still dey pregnant again e still get some supliment wen e go still dey take. so dat di body di baby too go grow well, di body system go dey okay for di pregnant woman and di baby. so so many things like dat, and dem need to eat well e get some food wen dem nor suppose to eat as a pregnant woman. like um all those um hotdog lunch meat. and also red meat and egg when dem nor cook well, e nor good make dem eat am if dem wan eat meat, dem go make sure sey dem cook am well make e don any red meat make e done. and egg too make e don well, so dat e let dem eat, and make dem dey take drink water well atleast twelve cup a day na im good make dem dey drink am twelve cup a day atleast. make dem dey drink water well so dem go dey hydrated, dem no go dey too dey take caffine caffine nor to good for di body pregnant woman and di baby, so dem go limit am. so so many things like dat. wey um any like um drink again all those beverages, all those drink wey wey e nor too good e nor e good make dem dey limit am make dem nor take am make dem nor take am at all, make dem make dem dey take make dem dey drink things things wey e dey healthy for dem wen go dey okay for di baby and dem. dat is what is good. so dat dem go dey well, mama and pikin go dey well.

Yes today I go dey talk about, another thing for pidgin english today. how to dey draw blood from di vein, wen we go dey make use of di arm, by using what? niddle. so I go dey tell una all di step wey e dey involve. first of all, you go arrange every thing wen you wan use you go prepare am down. you go prepare your niddle, your syringe, your bandage, your my lated spirit, your tourniquet.everything wen you wan use you go make sure sey you prepare am down. first of all, you go clean your hand, you go wash your hand, with di aid of a spirit especially di one wen alchohol dey. wen you don do finish, den you go carry di person arm you go clean am well well, clean am with met um menthylated spirit wen e contain alchohol, so dat make di person nor too feel di pain wen you don do dat one finish, you go carry tourniquet, you go tie di person arm tie di person arm di reason why you dey tie di arm, na make di vein for show so dat you go easily locate am if you wan put niddle. wen you don tie di tourniquet den, you go come put di niddle, you go put di niddles gently, you go put am and if you put am make sure sey na di vein na im you locate before you put am. once you don put di niddle di syringe for di vein, den you go you go con begin draw di blood di volume wey you want or di amount of blood wey you want you go come draw am. wen you don draw am finish, you go remove di um indichie container, oyibo dey call am indichie container na dat place na dat container na im dem dey put di blood. dat container dey very good because e nor dey make gum dey e nor dey make blood con dey jam jam together wen oyibo dey call coagulate. so you go come put di blood for di indichie container, as you put am finish, you go come loose di tourniquet from di person hand, den wen you don do am finish, den before you go come dey try make you, you go come remove di syringe. once you remove di syringe gently, wen you don remove di syringe den you go, you go put bandage for di person hand wen you for komot put di injection you go put bandage for there, den by den you don remove di syringe. make una make sure sey una lis ten o.

Yes, I don bring una another one today for pidgin English,I wan talk about polio vaccination o. polio vaccination, na wetin be sey dem dey vaccinate children against polio because polio na very deadly disease o. make una know and e dey cause dead e dey lead to paralysis where by where e be sey, di pikin leg go come weak di pikin nor go fit waka. na dat one na oyibo dey call paralysis o and even dey cause death for some children, dis um polio vaccine wen I dey talk about e dey safe very safe and e dey effective. and W.H.O wen oyibo dey call world health organisation dem recommend am for every children and adult wey e never dey fully vaccinated o. dis eh polio, you go dey see some um polio vaccinator dem go dey move from house to house to make sure sey dem meet children. for house, children wen dem meet dem go give dem shot of dis polio vaccine for their mouth make dem take. once dem do am finish, dem go mark di pikin hand, dat mark wen e dey di pikin hand e show sey dat pikin don dey vaccinated. and sometime, dem go still go to as in dem move from house to house dem go still mark di door for di house. dat mark still show sey, dat house dem don ready visit dat house o, dem don vi dem don vaccinate children wen e dey dat house. even some times, some of dem go enter motor dey make sure sey dem meet with children, so dat dem go vaccinate dem against dis deadly, disease e nor good at all, e nor good so dat is why you see dem dis vaccinator dem dey move up and down to ensure sey dem vascinate every children. so dat make dem for stay healthy life and stay good

Vector control na one very important part to prevent and control de spread of vector diseases example na malaria. Insecticide-base vector control na very widely used method weh de take de reduce vector population and prevents disease transmission example of de vector one go discuss na mosquito Mosquito na one vector weh de transmit many diseases to human Because of this, de de refer mosquito to as “disease vector” One way to prevent dis transmission of dis disease na to kill d mosquito or d vector weh de cause dat particular maleria Dis type na wetin oyibo de call “vector control” One of d main tool weh de de use for vector control na wetin oyibo de call “insecticide”. Insecticide na chemical weh de take de kill insects Mek we take closer look at how dis insecticide take de affect mosquito on a biological what level biological level Now mosquito get wetin de de call “flight muscles” This flight muscle de control de wing movements And dis muscle de control wetin oyibo de call “stimulation of neurons” Neurons na en de transmit impulse to oda neurons according to wetin oyibo talk. Dis impulse na dem de trigger d movement of d muscles. Now wetin Insecticides de do be say Insecticides de stop de normal regulation of dis impulse transmission between de neurons So wen dat wan appun, de neurons go come de over stimulated and e go come kill d mosquito So wen e kill d mosquito by den, d mosquito go die e no go fit fly again because dat insecticide don already work on am That’s we we need to get insecticide weh go kill all dis mosquito We get some challenges and limitations One of dem be say wen we overuse and misuse insecticide, e fit lead to de development of wetin oyibo de call “insecticide resistant vector population” or insecticide for even harm weh we no even target. E fit de cause head problem to human especially if de no properly use am or de use am for wrong place.

Na safty steps for first aid, na im we wan talk about now About how you go fit respond to any emergency si situation. In case sey anything happen like um accident especially bur for burning. Maybe you dey fry something now oiyel pour for your hand or something your hand hot thing pour for your hand, your hand con burn. So, make you quickly on water, running cool water. put am for the place. Put your hand for the place wey the water dey run. um make you allow am the water touch the place wey the dey hot you. Let the running water cool running water. No be ice oh. Make you no use ice block take put for the place. E no good. So as you put your hand for the running water, cool running water there. So, e go dey enter your hand. E go make the place, the hotness dey okay. Den you fit carry like um plastic um bag. lite plastic bag. Use am take wrap the place. Make e for reduce the pain. So dat e no go too swell up or e no go too dey pain you. Den dat place wey e for e for get dat um place wey be like injury so de, make you no go burst am oh. E no good. Dem no dey burst am So, in case sey you try the method, as the first aid for make you take prevent the thing from too much um damage. Mey e take cause damage. So na first aid be the prevention. So in case say you don do dat method um, e go dey okay. Den you fit seek medical at ten tion depends on the level of burning. But in case sey doctor never call, you never go see doctor. you for case of burning, you try place your hand for the running water. make e for cool am. Na so e be.

Sleep hygiene e mean make we dey do the normal thing to train our brain and body to sleep or to know when to sleep. E get wetin oyinbo dey call auto autonomic nervous system. Dis na part of the nervous system wey e be sey we no dey fit control. Some of dem na breathing, heart beat, digestion and sleep. So, for us to train our brain so dat we go fit sleep, we need to dey do, normal thing wey oyinbo dey call consis ten t schedule. And we need to dey dim our light, under cool temperature. We need to dey do normal thing like, to brush teeth, to read book even pray and to sleep. So dat our body go fit develop all dis things and we no we need to also dey eat like, less than thirty minutes before sleep. And mey we make sure sey before we sleep, no screen one hour before bed. Every of your phone, your tv you laptop, you go off everything um one hour before bed. But if you know sey you must use your phone before bed, you must try to dey push am to night shift mood oh. You need to dey use dark mood. You need to reduce the brightness and you need to off the notification. And you go dey take one cup of coffee or tea even in the morning. E fit affect sleep for forty eight hours oh. But during the day time, to sleep better for night you need to dey reduce the caffeine and alcohol um. You need to dey stop to dey take heavy food. And you need to try a one glass cup of milk and do enough exercise. And make sure sey if you wan use your bed na for sleeping and for sex um. No forget, all dis things dey dey important

Now social hygiene, social hygeine na the way e be sey we take dey maintain good hygeinic condition for where we stay and for where people dey stay. Both for building, for um market places, for school, for different places wey we dey stay, even bathroom. Just mention dem. Na all dos ones na hin be social hygeine oh. E good anytime we dey put dirty for drain, e good make we dey add bleching powder. So dat e go prevent diseases oh. Even our drinking water, e go good make e make e dey very treated. So dat e go dey free of all dis disease. E good make we treat our water, even our food for outside. E good make we dey cover our food anytime we dey we dey cook or we don cook finish. we cover the food well because all dis some um flies um even rat de fit dey perch dey put and dat one go spread disease. And anytime our plate or anything dirty, e good make we wash am with hot water and soap. We go clean am well well. Dis one na way to control disease. All dis disease carrier, because if we really take care and everything wey we need to do to control all dis disease, e go really good well well. Because social hygeine sanitation dey very good oh. So e good make we maintain am. Make we dey ensure sey where we dey stay dey very clean. And where people dey stay also dey very clean. E go help well well.

corona virus disease wey dem de abbreviate to covid nineteen, na very deadly and wetin oyibo de call infectious disease wetin de cause am na sas call virus two disease e no good at all na very deadly virus and old people wey e be say dem don first de sick like diabetics, cancer, all dis disease if dem get am de thing go even increase e go make the thing increase for their body that's why dis disease e no good at all, covid nineteen now if the only way to take prevent dis disease na to de wear face mask to de wear face mask always, anytime you de go de wear face mask because dis disease de spread through person wey e don get am either through their nose their mouth or any part of their body, if they dem dey sing, if they dem dey dance or even if dem dey cough, and if dem dey sneeze de no cover their mouth dis disease de spread from somebody wey e don already get am to another person and one of the symptom be say the person go de get wetin oyibo de call respiratory um symptom, wey e be say e go de hard am to de breath e no go de easy for the person to breath that's why you must de wear face mask very time then also, you must de give some meters away from the next person you go de give people space, meter away so that you no go too near person beacause you no know who get am because dis disease e no de show for face o.

Yes, you dey feel sey your body, you no dey too flexible, you need to blame your hamstring oh. Or you dey feel sey you bend down, your leg straight, but you discover sey your chest no too straight, make you also blame your hamstring oh. Becos hamstring, e dey responsible for all dis ones wey I juz talk about. Hamstring na wetin be sey na combination of stretching wey be sey you go strecth yoursef Now, I go dey give una step by step way wey you go take do all dis tin. First be sey you need to hamstring stretch. You need to stand with your shoulder, shoulder wide apart, then you go bend move forward at the hips so dat you fit stretch your hamstring. Now, you go do dis one for like maybe for twenty to thirty seconds. Then also, you go try sit down for ground then you go stretch your leg, make you sure sey your leg dey straight in front of you. Then you go move forward to stretch your hamstring. Dis one, make sure sey you do am for twenty to thirty seconds. An another way be sey you go lie down for your back an then, you go raise your one leg up like sey you dey point ceiling or like sey you dey point up. Then, the next tin be sey you go keep straight, juz make sure sey your leg dey very straight. Then stretch your hamstring. Hold am for about er twenty to thirty seconds also. Then maybe if you wan perform wetin oyinbo dey call static stretches, like hamstring stretches, you go need to help your muscle recover. Now, to do all dis tins, remember sey you need to breathe deeply an naturally wen you dey stretch so dat make e no result to another tin. Also, you go lis ten to your body an stop if you experience any pain or if you experience any discomfort becos all dis one no good at all. So, by the time you dey do all dis exercise everytime especially dis hamstring exercise, you go discover sey you go dey very very flexible. You go dey flexible, you fit stretch, you fit bend down, you fit do all manner of stretching exercises.

Yes, I wan talk about health habits for children. Habits na wetin e be sey you dey do once a while but with time, you go come dey do am natural everytime, because why, e don from habit turn to action wey be sey you dey do everytime Now children need to dey involve in healthy habits so that e go help dem develop good habits in time, even for a lifetime, when dem don old well well. Now, I go dey tell una some of the healthy habits wey children fit do wey go really help dem well well Number one na their eating habits. E good make children dey eat good food, balanced diet because balanced diet go really help dem well well Balanced diet like fruits vegetables, whole grain, proteins and healthy fats. All these ones na balanced diet wey be sey if children eat am, e go really help dem well well and make dem dey take less of sugar food or sugary food that is food wey contain sugar, make dem no too dey eat am, make dem reduce am well well because e nor too good and also, make dem dey drink plenty of water, make dem dey drink plenty of water because w go help dem all through that day, all this ones na eating habits wey dem need to dey do everytime. Then another habit wey I still need to talk na sleeping habits. E good make children dey sleep, develop a good sleeping time, and that time, make dem no dey carry phone near body or anything at all wey go distract them from sleeping. Make dem create a very, wetin oyibo dey call " good conducive environment", ensure sey that room wey you wan for sleep, your bedroom, e dey very dark, and e dey quiet, e dey very comfortable so all these ones go really help you well well. Then another thing wey I go still talk about na make dem dey active. E good make children dey active like dey play, exercise dey okay football, even go for swimming, even dey ride bicycle, all those ones na very good habits wey dem need to learn You go dey go exercise, visit friends play, you dey active, at least one hour, that is one hour a day, dey very active with your friends, keep your phone no bring your phone, so that you go fit play with other children And e good make you balance all these things wey I don mention like healthy eating, physical activity, plenty of sleep and to dey drink many water, much water, e dey very good make you balance all these things because when you balance am, you go see am sey everything about that child e go help am, and e go help am in time to come and that pikin go stay healthy well well

antibiotics na chemical compund wey e de kill or stop the growth of bacteria dem dey do dis for different ways i go list some of the ways so dat una go lis ten well nomba one how de tek de work be say dem go interfere with the bacteria cell wall some of di antibiotics like penicilin and ampicilin go wetin oyibo de call di formation dem go stop the formation of the bacteria cell wall then e go lead to the death of that bacteria cell then anoda way na to stop protosynthesis antibiotics like um tetracyclin and erythromycin them go gum to the bacteria ribozo then e go once dem don gum or stick to the bacteria rimo um ribozo e go come prevent the production of dat protein wey e be say bacteria need for their growth and survival in dat way the bacteria go die then anoda way again na to wetin oyibo de call interfer with DNA um reprication e get some antibiotics like ciprofloxacin and gemeticin dem de stop the replication when i say replication i mean the growth of bacteria DNA once dem do am e go come prevent the bacteria so that make the bacteria no de multiply again or e fit say e go stop for the bacteria to de multiply then the fourth way wen antibiotic take de work be say na the one wey oyibo de call e go stop the membrane function some antibiotics like e pinomaicin and detromaicin go destroy the bacteria membrane then dat one go come lead to the death of the bacteria cell so all these ones dey na de way wey e be say antibiotics tek de work una no forget the scientist wey discover antibiotics im name na Alexander Flemmy na this man na im discover antibiotics and antibiotics as dem tek de produce am na from our natural environment na im dem dey take dey produce all these antibiotics but now na, e don de hard beacause many person dem de destroy our enviroment dem de destroy trees even rain forest so many things so e good mek we preserve our environment so that make scientist for see way to to to de produce many many antibiotics

The hard pain wey peson dey get from migraine, e fit last for hours oh, or e fit even last for days. Migraine fit affect other part of the body, no be juz head alone. Becos scientist don discover sey migraine wetin dey cause am, e dey cause by a wave of wetin oyinbo dey call stimulation from the surface of the brain. Now, during um migraine attack, e get one nerve wey oyinbo dey call trigeminal nerve. Dis nerve, e dey stimulated also e go release one chemical wey oyinbo dey call neuropeptide. An dis chemical, dis neuropeptide e go cause inflammation for the meninges– the membrane wey e be sey e dey cover the brain. An how dis tin take dey add the um nerve wen I say de dey call trigeminal nerve go con dey responsible for transmitting dis pain signal an immediately, e go send the pain–dis pain signal– to the brain. The brain go con process the pain signal wey e go lead to dis migraine headache wey we dey talk about. An migraine dey very very bad oh becos e fit make peson no dey hear again. An also, e fit even make peson make peson no dey even see again. Dis migarine also, e fit even affect the digestive system wey e be sey you go con see am sey peson go con dey vomit everytime, nausea, vomiting everytime. An even wen peson de don treat peson for dis migraine maybe the migraine don go, you go discover sey dis peson go still dey get some symptoms, some some issue again. Becos migraine, e fit trigger by various factor even hormone, even wetin oyinbo dey call stress. sensory stimuli. So, all dis tins na wetin be sey dey trigger migraine So, wen migraine dey triggered, all dis um neurotransmitter wey de dey call for example um serotonin, even CGRP, the full meaning na Calcitonin Gene-Related Peptide, all dis ones de go release um an dis one go cause blood vessel to dilate to dilate. An wen dis one happen, e no go good at all at all becos blood vessel for the brain go expand an e go lead to increase blood flow an delivery. Now, dis blood vessel go con dey inflamme wey e go con dey lead to pain an various tins wey peson go dey experience. Dat is why dis migraine e no good at all. So, immediately you detect am, abeg, alele go any doctor make de for treat you an examine you.